Amabaale amangi einho era nga baagata agho. Kumbali ele ng'eliyo ogubaale abantu basatu kwebatyaime, ng'era bonabona basaadha.

Abantu abangi ng'ela basaadha. Ela nga tibambaile engoye, besibye bileesu, bili mu langi mmyufu, bilimu obwalala.

Egaali eri ndala nga bagitaireku amatooke ku kaliya nga bagyemereiza agho.

Akati akataaku ekimuli nga kirungi inho...kiri mu langi ndheru nga kuliku endhuki ndhala ebbulukireku.

Omusaadha nga ali mulala nga era ali kutambula, mu ngalo dhe agemye obuntu obwe fananiriza obuti, ku mugongo abekeire ensawo.

Abantu bali babiri nga oghundhi atyaime, oghundhi ayemereire agemye kukaveera akalimu obutunda nga bungi inho.

Amaadhi amangi einho nga ghagati ghago ghaligho ensozi sozi edha gameramu nga dhiri mu langi ya kiragala.

Ebisolo nga biri bibiri era nga bya mu nsiko einhuma ghabyo nga eriyo emiti nga biri mu isubi eringi dhiri mu langi ya kiragala.

Omuntu nga atyaime nga atwaire emikono gye yagema kukyuma ekitunga engoye munkende yesibyemu ekiresu.

Ekisaagati kyebazimbisa amatofaali amabba nga gali mu langi endheru, munda nga mulimu ennhumba bagiserekesa amabati gali mu langi mmyufu.

Akakanyavu nga kali kubuti nga kalinze mule ere nga kalimu langi edendhaghulo emyufu neya kyenvu neya kilagala

Omusaadha nga ayemeleire yatoola omukono gwe ogundhi yagema ku iva lyapanze kumbali, ogundhi nga gugemye eiva mu ngalo.

Omukazi ali mulala nga ayemeraire einhuma gh'amatooke ge ayambaire gomasi ku mutwe yataku ekiresu.

Abantu nga bali babiri omusaadha n'omukazi nga eriyo obuthupa bwebagemye mungalo dhaibwe bataire ku egaago.

Omusaadha omuzeeyi nga atyaime mu kagaali akabalema, einhuma ghe nga eriyo omusaadha ali musindhika nga avaire mu bigerebye sapatu.

Enhumba gye baserekesa eisubi nga era einhuma ghayo eriyo ensiko nnhingi inho yabayo ne'miti.

Enhumba gye bazimba nga yetolola nga bagiserekesa eisubi, mu mulyango mulimu omukazi ali ku fuluma mu nga ye ghesemu.

Ennhumba yebakubaku ebibaawo, nga kuliku omwana ayemeleire nga yesiileku. Ayambaile sitokisi.

Ekifo ekirimu abantu abangi einho nga mulimu ne ambulera nnhingi inho nga mulimu ebintu bye bali kutundha.

Ensaga edh'emiti nga kuliku ekisolo eky'omunsiko, kili mu langi ibiri, endhirugavuirugavu nh'endheru.

Ennhimiro gyebasimbamu ebirime nga era tibitegerekeka bulungi oba dhuuma oba bikaadho, biri mu langi ya kiragala.

Omuntu ali mulala nga ali kumbali okwa maadhi amangi einho nga agemye akati ekiraga nti ali kuloba nga era musaadha.

Omuntu ali mulala era nga ali kulaga nti ali kulumuka nga mughala ayambaire sikati n'esaati nga eri mulangi ndheru.

Ebbowa eriku eki dhomolo kilala nga ba gye tolozaku emiti era nga bagikubamu emisumaali, kumbali ghayo yabayo ensiko.

Omukono ogwo'muntu ogutamanhikibwa oba gwa musaadha oba gwa mukazi nga eriyo akathupa kagemye mungalo dhe.

Epikipiki eri ndala nga eri kubita ku luguudo olwa kolansi nga kuliku omuntu mulala ali givuga bagitaireku ebitanda.

Ebimuli ebirungi einho nga biri mu langi ya kyenvu nga ekindhi kiriku endhoki eri mu langi ibiri.

Omukazi ali mulala nga era abeese ku mugongo gwe omwaana omuto ku mutwe, yetwika eitooke.

Abakazi bali basatu nga bali bita mu kagira akatono einho akeitaka nga kumbali kuliku eisubi nhi kule kwona eisubi nga ababiri bambaire egomasi.

Ekibira nga kirimu emiti mingi inho nga giri mu langi ya kiragala. Ghaghati wagyo wabawo akagira akatono akeitaka

Omuntu ali mulala era nga mwaana muto nga eriyo kye yetwise ku mutwe ekitali tegerekeka bulungi, einhuma ghe nga eriyo omuti.

Amaadhi amangi einho era nga gali kulunguta nga ghe gali bita ghaligho amabaale baale amangi. Kumbali kuliko ensiko eningi einho

Abantu nga bangi inho nga era batyaime abandhi nga bagemye sowani bali kulya ghamberi ghaibwe ghabagho abaana ababalingirire.

Akati akaakula obulungi einho, kyataaku ebimuli ng'era byona bulungi inho. Ghangulu ghabyo kwabaaku endhuki ng'eri ndala. Ng'era eyemeleileku.

Enjira eya kolansi nga kumbali kwayo kuliku obutebe bwe bapanze ekiraga nti bali butunda, mumbali ere yabayo enumba

Ebintu bye balukisa engalo era nga birungi inho nga ekindhi kiri mungeri ey'ekibo n'ekindhi kyaba mungeri ey'ekisero nga era birungi inho.

Amaadhi amangi einho nga era gali kulaga nti galitambula ghangulu ere nga endhuba yakavayo.

Omuntu mulala nga ayemereire era nga musaadha, ku munhwa kwe ataireku aka kokolo nga alinze muno, avaire esaati ya makonho maghanvu eriku amapeesa.

Amaato amangi einho nga baga pakinze kumbali okw'enhandha galimu langi isatu eya bbulu n'endhirugavu, n'endheru .

Omuti omunhenhe einho era nga guliku ensaga nnhingi inho dhabaku ebisolo ebyomunsiko nga biri bibiri.

Endhuki eri ndala nga etweire omunwa gwayo yagunyiza mu kimuli ekirungi einho nga kiri mu langi ya kyenvu. Yo yeene erimu langi eya kisitaka ne ndirugavu

Omukono ogw'omuntu nga gwambaire olugoye luli mu langi ndhirugavu nga ghamberi ghe ghaligho amaadhi amangi einho nga era galiraga nti galitambula.

Oluguudo olwa kolansi nga kumbali ghalwo ghaligho epikipiki yebemeleiza. Ghambali gh'epiki ghabagho ennhumba.

Emiti emingi einho ng'era giriku amakoola gali mu langi ya kiragala ghangulu ere ng'eriyo akasozisozi.

Omuntu nga ali mulala era nga mukazi nga atyaime kukatebe yesibye munkende ereesu nga emikono gye gigemye kukyalani.

Epiipa eri ndala nga bagitaire ghangulu ku bibaale baale ne ekidhomolo nga bakitaire agho ghansi batoola oluseke olundhi baata mu piipa ni mu mwaala ogwa maadhi.

Emmotoka nga eri ndala nga era eri kutambula. Eri mu langi enderu, eya bbulu, emipiira mirugavu

Abaana nga bangi inho nga abandhi bali laga nti bali lumuka, bali mu ngira ey'eitaka kumbali kwabaaku ensiko.

Omusaadha mulala nga atyaime kukatebe ghamberi ghe nga ghaligho enhanha dhebapanze omuyole omuyole nga kumutwe gwe ataireku enkofira yebeeta esirimini.

Engira ey'eitaka nga kumbali ghano ghaligho emmotoka. Kumbali kwabaaku eisubi eikalu, nh'ekisolo eky'omunsiko nga kili tambula.

Ebbokisi dhebataire agho nga nhingi inho nga era dhirimu ebintu ebyendhaghulo nga biri mu langi edhendhaghulo emmyufu, mwabamu n'eya kiragala n'edhindhi kamaala.

Amaadhi nga mangi inho nga era akasana kagatimbyemu nga galiraga nti galikutambula ghagati ghago ghabagho ekinhoni ekyo kumaadhi.

Abaana abangi einno nga batyaime mu kibiina mulimu abaghala nha balenzi, eriyo atoire omukono ya gema ku munhwa era nga mulenzi.

Abantu nga bangi nga era mulimu omukulu mulala nga musaadha, abandhi nga baana bato. Bambaile emidhoozi mimyufu.

Abaana nga bangi inho nga era abandhi batyaime mu mulyango. Oghundhi nga agemye omwana omuto einho, ng'ela alinze muno eno. Aliku enviili nnhingi.

Enhumba nga dhiri ibiri ghaligho ye basirekesa amabaati nga aye makaire, ghabagho gye baserekesa eisubi nga bajizimbisa eitaka mulimu n'emiti.

Omusaadha atyaime ku kidomolo nga alinze munho enho, ku mutwe gwe ataireku enkofira eri mu langi emmyufu engoye ndhirugavu.

Ekisolo ekyo munsiko era nga kirimu kirala nga kityaime, ki toire omukono kyata ku munhwa nga ghe kiri ghaligho amakoola gali mu langi ya kilagala.

Ennhimiro gyebaalima obulungi einho, nga era bayaghulayaghulamu enkonko, nga mulimu ebirime biri mu langi ya kiragala.

Abaana abatyaime mu kibiina, nga emberi ghaibwe eriyo omusaadha ali kuwandiika ku lubagho, nga abandhi batyaime balinze muno eno.

Kumbali okw'amaadhi nga kuliku agabaalebaale kwabaaku n'ekisolo eky'omumaadhi kyebeeta goonya nga kiri kwingila mu maadhi.

Embuzi nga nnhingi inho nga era dhili tambulira mu ngira. Nga mulimu edhilimu langi endheru, nh'endhirugavu, nh'eya kisiitaka.

Abantu nga bangi inho era nga boonaboona balaga nti basaadha ababiri nga bali kugwa ghansi.

Amaadhi amangi einho nga galiku ekinoni ekyo ku maadhi, kirimu langi dhiri ibiri endhirugavu nhe'ndheru omunhwa nga mubba.

Obumuli obunirira einho nga era eriyo endhuki ndhala ebbulukire ku nga yegemye ku erimu langi dhiri isatu endhirugavu, eya kyenvu n'endheru yeru.

Ekizimbe kyebazimba nga kyetoloola nga era ghagati ghaligho ekiinha, ekilaga nti kisaawe kya mupiira.

Kumbali okwa maadhi amangi einho kwe twa dhyese ku lubalama olwe nhandha nga kuliku ebibaale baale nho musaadha mulalal atendhwike ghansi nga kumbali ghe ghaligho epiki eyemereire.

Ekiwumbe kyebabadha mumuti era nga bakizingira ku ekiwuzi kiri mu langi ya kisitaka.

Amaido amangi einho, agali mu bighusu ela nga mafumbe. Bagataile mu kaibo nga gali mu langi ya kyenvu.

Emiti emingi einho, nga ghano enho kumbalimbali ghaligho engira ey'eitaka. Mwabaamu nh'ennhumba yebaselekesa amabaati agali mu langi endheru.

Amaadhi amangi einho nga era gali kulaga nti gali kutambula. Ewala ere ghangulu nga omusana gwa kavayo guli mu langi eya kyenvu

Enhumba yebazimba obulungi einho nga era ghamberi ghaligho egirasi nga dhiri mulangi ndhirugavu ghansi ghaligho abantu bangi inho.

Ebisolo ebyomunsiko nga era ebindhi biri kutambula nga birinze muno eno biri mu isubi eeingi einho byonabyona bifanhaganha.

Omuntu mulala era nga musaadha. Ali tambulira kumbali okwo mwaala ogwa maadhi. Emberi yali kujja nga eriyo ebivera ebingi einho

Endhuki nga nnhingi inho nga edhindhi dhiri ghansi edhindhi entono dhiri ghangulu dhiri mulangi ibiri endhirugavu n'eya kyenvu.

Akati ak'ekyuma kebemereiza nga kali mu langi endhirugavu nga kuliku ekintu ekyefananhiriza engege.

Awantu ghebataire eby'okulya nga ghaligho fakedo n'amagi abiri nga gali mu langi ndheru kwabaaku n'akaso.